sitin ruum ni n bɔŋɔ kuɣu biɛni mi ka dufɛli pa dizuɣu ka sheelf shɛli biɛni ka bi niŋ buuks maa n niŋ niŋ di puuni shɛli bɛ zuɣusaa shɛli bɛ tiŋa ka bi ŋmaai bihi foto nima n tili di puuni ka teebuli shɛli ʒɛ sunsuuni di nyɛla gilaas ka fulaawees tam dizuɣu

daani m bɔŋɔ bɛ kɔhirila baajinima ka cheeninima beni ka nutuunima gba beni do' so m-be kpe ŋɔ o mini paɣ' so paɣa maa niŋla nose mask doo maa gba niŋla nose mask doo maa pilila zipiligu paɣa maa chela o zabiri ka gbaai li ka paɣ' so gba ʒia ka niŋ nose mask sabinli ŋuna n-kɔhiri binyɛhiri maa

Shɛba m-be palimɛnti hɔli niriba maa ɡalisiya nimaani pam bɛ zaɣ' bɔbili yɛla neen' piɛlapiɛla ka shɛba ye liiɡa buluu ka shɛba niŋ noosi maaki shɛŋa mi bi niŋ noosi maaki ka bi pili zipiliɡu bɛ zuɣuri ku bela lala ka shɛba ye biŋŋmahi

Poliis shɛba n bɔŋo bi gbaagi la doo so poliis nim maa galisi ya pam bi zaa yɛla bi niɛma zaɣa sabila sabila ka pili zipili sabila ka gbubi marafa bi yino bi gbubi marafa o gbubi la o fooni n niŋda kɔl ka piri namda birawu ka doo so zaya ka yɛ liiga buluu ka so jinjam sabinli.

Paɣa so n gbubi o bia bia maa yɛla liiga jakɛt dozim ka pili zipiligu tampilim kala paɣa maa ŋun bi pa binshaɣu o zuɣu ni ka nyaɣi baaji sabinli ka lan gbubi baaji birawu ka zaŋ bia maa dɛma loori n tiri doo so doo maa yɛla liiga sabinli.

Paɣa so m be o Jaarani o paɣarila o pileti kom maa yirinami papu maani o yela liiga buluu ka so jinjiɛm ka kilipi o zuɣu ka niŋdi kooli kichin maani pileti nima maa bela bini ni ka o sitofu gba zaya ka bini yelo sheli tamya o ŋmana m be dinni.

shab n gbubi kamɛra bi ninvuɣu bobli kamɛra nim maa galisiya shab yɛla sooja niɛma ka shab yɛ yiŋ niɛma so pilila zipiligu ka so bi pili zipiligu ka maik nim maa ku yɛrigi maik maa shɛli nyɛla zaɣ sabila shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ shɛli nyɛla zaɣ piɛlli

Shɛba m-be karimbu shee bɛ galisiya pam bɛ zaa yino kam so lari mi so bi lara so kpala ninkpara ka tiriti gilaasi ka so gbubi pɛɛn ka kaakuleta do bɛ sani ka bɛ yino gbubi kɔliba shɛli ka bini zaɣ' ʒee be din ni ka shɛli tamya ka bini zaɣ' dozim be din ni.

Daani m boŋɔ bɛ koharila binyahari pam n nyɛ pensili nima n nyɛ maaseti nima nyɛ namda nima nyɛ woochi nima do'so zaya ka ye liiga buluu ka paɣa so za o tooni la ye liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli n lari niŋdi doo maa doo maa gba lara ka ambirada zaya.

kom n di yili shɛli yili maa nyɛla jiramisa kabi pa nɛma zuɣusaa ka do so be nimaa ni n lihiriba ka shɛb zaŋ dari n panpa ni bi doli dizuɣu yi n ba ninkurugu maa ku dirila wahala duri bin maa ka ku wuɣi o nuhi ka so gba doli o nyaan ga.

Tihi m be n ŋɔ ha maa Loori nima ata zaɣa sabila ka bɛ be bɛ sunsuuni sheba bela loori maa nyaanga sheba bela p tooni loori maa nyɛla zaɣa sabinli ninsalinima maa yela liiga sabinli sheba ye liiga ʒehi ka pili zipil'sabila ka sheba gbibi marafa nima ka sheba gbibi dari.